Ashiptini ka so zaya ka ye liiga piɛlli ka piri namda piɛlli ka so zaya ka ye liiga bankom ka so jinjiɛm bankom ka so ʒi goro zuɣu ka zaŋ sitiri piɛlli pa o maŋ zuɣu.

Niriba anahi ka bɛ dandi so ka o gbali vabisi na bɛ. tooni ka so. yɛ liiga dɔzim n zaya bɛ nyaanga sa ka paɣa zaya ka piri muɣiri ka yɛ liiga ʒee ka so jinjam piɛlli ka lɔra piɛlla zaya ka tihi za bɛ. nyaanga ka pɔlinsi loori gba zaya m pahi.

Bɛ dbisi mini bɛ puɣinsi n tam a kpaako zuɣu ka shɛb gobi chinchina bi dibisi maa ka paɣi maa gobi bɛ nyori zuŋu chinchina ka bobi bobisi ka dukpuni maa zuɣu Gana fulaaki nahan gbana paya

ko kpiaw ka so ʒɛ tooni ka ʒiri gbambila ka niɛma bɛ di puuni ka o yɛ liiga ʒiɛ ka yɛ baŋkom pa ka so bɛ o nyaanga ka so jinjɛm tankpaɣu ka yɛ liiga boɣa ŋmahi ka so bɛ o nyaanga ka gbubi kabɛji

Niriba n ʒɛya. Ka shebi ʒɛya ka ŋmeri tim pana ka ʒɛ bɛ sunsuuni ka ye liiga pielli ka di garisi garisi. Ka so ʒɛ o nyaaŋa ka ye liiga pielli ka kodu tia sa bɛ nyaaŋa

paɣaba ayi n ʒɛya ka yɛ liiga yaayɛ ka yino lo o zabiri ka nyɛ zaɣ titali bi nyaanga ka gariti ʒɛya ka dikpuni nyɛ zaɣ dozim

polinsi mini sabiilanim ka so ʒe bɛ sunsuuni ka zaŋ ninkpara shɛbisi o daliya ni ka zaŋ o nuu su o jinjam ni ka shɛba gbubi kamara nima ka lɔranima ʒe bɛ tooni ka tihi be zɔli zuɣu.

niraba n ʒɛya ka bi ŋmɛri lunsi ka so wora ka pili zipiligu ka di nyɛ zaɣ sabinli garisi ka kpa ninkpara ka yɛ bin ŋmaa ka piri muɣuri ka niraba ʒɛ n gili o ka tihi ʒɛ bi nyaanga

niraba n ʒɛya ka so kuriya n wori waa ka bob tani piɛlli ka yɛ nyingokorisi ka laɣa kpahara goligolli ka so wuɣi o nuhi n wora ka gba yɛ liiga porisi ka mali zabiri ka so bɛ bi nyaanga ka bi yɛ daliya

paɣa n ʒɛya ka wuɣi o nuu ka yɛ liiga ʒiɛ ka shab dabi sabi o nyaanga ka lora ʒɛ o nyaanga ka so ʒɛ n tabi loori maa ka yɛ liiga sabinli ka tihi bɛ bi nyaanga

Niriba n zan zaya ka shɛbi ʒia ka so ʒia ka so ziya ka gbubi bia ka yɛ liga chicherisi chicherisi ka so za o too ni ka ŋmahindi bini niŋdi bia maa nolini ka ye loga sabila n pa o liga chicherisi chicherisi zuɣu.

Goota ka bihi zɛ di gbuni ka so ye liiga ka di garisi garisi ka so gba guuri kani na ka ye liiga kadi garisi garisi ka bi zɛ dukpuni piɛlli gbuni.

Ashibiti ni ka paɣa ʒiya ka gbubi bilɛɣu ka lo o zabiri ka so ʒe o nyaaŋa ka ye liiga bankɔm ka di gilisi zaɣ'piɛla di nangbankɔɣa ka zaŋ o nuhi labisi o nyaaŋa ka so kuriya ka ye liiga bankɔm ka lo o zabiri ka dukpuni piɛlli gili ba.

duu puuni ka kuɣu ʒɛya ka nyɛ zaɣ tampilim ka duu maa tingbani maa gba niŋ zaɣ tampilim ka koba ʒɛya ka buku nim shɛbi shɛbi di puuni ka bini tam zuɣusaa ka nyɛ kurigu

Niriba ka bɛ ye niɛn'sabla ka so ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm ʒee ka gbibi soaɣu ka so be garicheni ka ye liiga ʒee ni jinjiɛm ʒee ka kuriti sansaya.

Gbampiɛla kootu ni ka so zaya ka wuɣi o nua o luɣili ka so zaya ka ye daliya mini di jinjam ka lo taaya ka zaŋ o nuhi labisi o nyaaŋa ka paɣa ʒiya ka lihiri ba ka so ʒiya ka kopunima tam o tooni ka tooni maa ka fulaaki yiliya.

shɛba n-ʒeya ka so zaya ka yaagi o noli ka ye liiga piɛlli ka foto tabi liiga maa ka o wuɣi o nuhi ka bɛ gbubi tuuta nima ka so gbubi kikaa dozim ka salo kɔŋ gili ba.

ko kpiaw ka di di yiya ka so ʒɛ kom maa puuni ka yɛ liiga piɛlli ka paɣa bɛ o nyaanga ka yɛ liiga piɛlli ka di garisi ka o kahi o chinchin n bɛ kom maa ni ka so ʒɛ kuligu duli ka yɛ liiga piɛlli ka so kuriya ka gba yɛ liiga piɛlli

Shikuru bihi ka bɛ ye liiga piɛla ka tuuli maa lana gbibi takara ka anfooni gbana be dipuuni ka sheba ʒɛ o nyaanga ka gba gbibi takara ka dikpini maa nyɛ zaɣa dozim.

Salo n zaya ka so ye liiga ʒee ka za adaka gbinni adaka maa nyɛla zaɣa piɛlli ka o gbibi takara piɛlli ka so muɣi o maŋ zaya ka ye liiga dozim ka cheche ʒɛ bɛ sunsuuni ka nyɛ zaɣa ʒee bɛ zuɣusaa ka loori zaya.

niraba n ʒɛya ka gbubi dapaɣala ka di sabi bachi sabila pa ni bachi ʒiɛhi ka so gbubili ka wuɣi o nuu ka pili zipili ʒiɛ ka yɛ liiga piɛlli sabinli ka so ʒɛya ka gbubi spiika ka so jinjɛm nuɣso

Paati paati nima ka so zaya ka gbibi tuuta ka sunsuuni saŋmari sabinli tabili ka zaɣa dozim be di sunsuuni ka zaɣa ʒee be kpaŋa ka bankom be kpaŋa ka o ye liiga piɛlli ka nyaɣi baaji sabinli ka foto pa o liiga piɛlli maa zuɣu ka paɣaba piɛngili o ni dabba.

Salo n zaya n gbibi ŋmana ka bibila ʒɛ bɛ tooni ka ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm piɛlli ka paɣa so zaya ka gbibi tahali ka tahabila be dipuuni ka o lihiri tingbanni o nyaanga ka so ye liiga dozim ka di garisi ka gbibi kuriga.

Kuliga duli ka niriba biɛni ka gbambihi yam kom maa zuɣu ka nyɛ zaɣa ʒee ni zaɣa vakahali ka so dabya ka zaŋ o nuu niŋ o jɔɣuni ka ye liiga sabinli o tooni ka so dabya ka lebi o nini m biri o ka kom piɛ n giliba.

a shitini ka so zia ka ninnaŋgban pobirika yɛ boɣu ŋmahi ka so zɛ o zuɣusaa ka pili nan komka yɛ liiga piɛli ka chibiri o boɣu o nyaanŋa ka so yɛ liiga sabinli

Sheba n ʒia ka so ʒi kuɣu zuɣu ka ye liiga piɛlli ka kpa ninkpara ka tima tam tam o tooni teebuli piɛlli zuɣu ka niriba ayi ʒi o tooni ka so bobi bob'piɛli ka di garisi zaɣa sabinli o luɣuli zuɣu ka so ʒia ka kpa ninkpara ka bi bobi bobga.

Bipuɣimbila n zaya ka lo o zuɣu ka zaŋ fooni n tabili o tibili ka ye liiga boɣawaɣala ka so jinjiɛm nuɣuso ka gbibi tahapoŋ bila piɛlli ka kom yiri niŋdili ka o ʒɛ duu dikpin piɛlli gbini.

niraba anahi n ʒɛya ka so ʒiya ka yɛ liiga piɛlli ka kpa ninkpara ka lɛbigi o nini n lihiri paɣaba ka bi ʒɛya ka yino gbubi buku ni peensili ka yino bɛ bi nyaanga n chɛna ka tima ʒɛnʒɛya n giliba

Suɣa n zaya ka niriba be dundoŋ maani ka so ʒi bɛ tooni ka bobi bob'ʒee ka ʒi kpahaga zuɣu ka tihi kongili suɣa maa ka so ʒia ka zaŋ zu'sabila m pili ka zaŋ sheli piri o napoŋ zaɣa piɛlli.

paɣa n zaya ka hino gbubi bolli ka hɛ liiga piɛli ka lo o zabiri ka do zaya kayɛ liiga bankom ka so zɛya ka wuɣi o nuu n tirina

niraba m ʒɛya ka bi zaa yɛ liiga yaayɛ ka lo taai yaayɛ ka kpa ninkpari yaayɛ ka so ʒɛ bi tooni ka yɛ liiga piɛlli ka wuɣi o nuhi ka bi dikpuna maa nyɛ zaɣ piɛlli

niraba n ʒɛya ka yɛ liiga piɛla ka gbubi gariti ka bi su nusuri nuɣso koma yili zuɣusaa ka dikpuni tankpaɣu piɛ n giliba

doo m ʒiya ka so jinjɛm sabinli ka yɛ liiga nuɣso ka gbubi foon o tooni ka paɣa kuriya ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm nuɣso ka piri nusuriti ʒiɛhi ka gbubi din mindi duu o tooni ka mashin ʒɛya

Suɣuli ka niriba kongilli ka so ʒɛ bɛ tooni ka ye liiga ʒee ka gbibi telefom o nuuni ka so ʒɛ nyaanga ka ye liiga piɛlli bɛ luɣuli zuɣu sa ka tihi sansaya.

Niriba n zaya ka so ye liiga piɛlli ka gbibi pen ka so zaya ka nyaɣi bia ka bia maa so jinjiɛm ʒee ka niriba ayi ʒia ka gbibi takari dozima ka paɣa sani maa kpa ninkpara ka doo sani maa bi kpa.

niraba n ʒiya ka bi yɛ neen piɛla ka so ʒɛya ka kpa ninkpara ka so ʒiya ka gbubi gilaasi ka teebuli piɛlli ʒɛ bi sunsuuni

Gbampiɛla ka sheba gbangbaya ka ye liiga piɛla ka so zaya ka gbibi buku ka kpa ninkpara ka ye liiga ʒee ka so zaya ka muɣi o maŋa ka kpa ninkpara bɛ nyaanga ka filaawaasi zanzaya.